Sotin Aftar Habest, wanda a Hausance ake cema Bayan Girbi, yana da matuƙar mahimmanci domin tabbatar da ingantawan amfani gona da aka samu. Wannan tsari yana nufin rarabawa da tattancewa amfani gona bayan an girbe su, tare da tabbatar da cewa ko wanne irin amfani gona yana cikin yanayin mai kyau, kafin a kai su zuwa kasuwanni ko a ajiye su. Wasu muhimman abubbuwa da suka shafi bayan girbi su ne kamar haƙa: na ɗaya rarrabawa bisa ga inganti. Na biyu Kare amfani gona. Na uku inganta kasuwanci. Na huɗu ajiye da kula. Saboda haƙa, a taƙaice, za a ce Bayan Girbi yana da matuƙar mahimmanci wajen: Tabbatar da ingantawan amfani gona. Kare su daga lalacewa. Inganta kasuwanci a kasuwa. Wannan tsari yana tayammu wajen tabbatar da cewa manoma suna samu riba daga aikin su.

soup stew ingredient shine wanda hausance ake kiransu sinadaran miya suna da matuƙar muhimmanci a cikin girke girke na abinci kuma suna ba da ɗanɗano mai kyau ga abinci wasu daga cikin sinadarai da ake amfani da su wajan haɗa miya shine kaman haka na ɗaya tumatur tumatur ya na daga cikin manyan da ake amfani da su wajan girkin miya ana iya amfani da tumatur sabo ko kuma a yi amfani da tumatur da aka niƙa na biyu albasa albasa tana da muhimmanci wajen ba da ɗanɗano ga miya ana yanka albasa ƙanana sannan a soya tare da sauran sinadaran na uku man gyaɗa ko man zaitun man gyaɗa ko man zaitun suna da amfani wajan soya albasa da tumatur na huɗu kayan yaji kayan yaji kaman su tafarnuwa ginger da kuma yaji suna da matuƙar muhimmanci wajan ƙara ɗanɗano ga miya na biyar ganyen miya ganyen miya kaman su ugu ko kuma ganyen kori suna ƙara lafiyayyen sinadari ga miya duk wa’innan sinadarai suna haɗuwa don ƙirƙiran miya mai ɗanɗano da kuma lafiyayyen abinci girkin miya ya na da sauƙi kuma ya na ba da damar amfani da sinadarai da aka samu a gida

a cikin aikin noma amfani da sinadarai na shuka yana da matuƙar muhimmanci wajan inganta amfanin gona da kuma yaƙi da ƙwari da cututtuka akwai nau’ikan sinadarai da dama da ake amfani da su ciki har da herbicide pesticide da fungicide wa'innan sinadarai suna taimakawa wajan kare shuka daga ƙwari da cututtuka wanda zai iya rage yawan amfanin gona idan ba a kula da su ba amfani da sinadarai na buƙatan kulawa sosai domin idan an yi amfani da su ba bisa ƙa’ida ba to zai iya haifar da matsaloli ga lafiyan ɗan adam da kuma muhalli saboda haka yana da kyau a tabbatar da cewa ana amfani da sinadarai masu inganci da kuma bin ƙa’idojin amfani da su hakan nan yana da kyau ai nazarin yanayin gona kafin a yi amfani da sinadarai domin a san ko buƙatan su ko ba buƙatan su a ƙarshe ana iya amfani da na’urorin fasaha kamar injinan shayarwa don tabbatar da cewa an rarraba sinadarai yadda ya kamata a cikin gonar wannan ya na taimaka wa wajan rage yawan sinadarai da ake amfani da shi da kuma inganta tasirinsa hakan nan yana da kyau a yi amfani da hanyoyin da ya dace wajan shayar da sinadarai kamar shayar da su a lokacin da rana ba ta yi zafi sosai ba domin gujewa asaran sinadarin da zai iya faruwa saboda zafi

Yin amfani da festisaits a gonaki yana da matuƙar mahimmanci wajen kare shuka daga ƙwari da cututtuka da ke iya haifar da asarar amfani gona. Festisaits suna tayammu wajen inganta lafiyar shukan da kuma tabbatar da cewa suna girma cikin ƙoshin lafiyan Akwa’i na’u’ikan festisaits da dama, kaman: Infestisaits Fungisaits Wanda ko wanne ke da nata ajiyan. A lokacin da za a shafa festisaits, a yi la’akari da lokacin da yanayin da za a yi amfani da su. Misali, yakamata a shafa su a lokacin da iska ba ta motsi sosai, domin gujewa haɗuwan sinadarin zuwa ga sauran shuka, mutane, da dabbobi. Kafin a shafa festusaits, yana da kyau a yi nazari game da yanayin gona da kuma irin ƙwarin da ke addaban shukar. Wannan zai tayammu wajen tantacewa ko festisaits suna da amfani ko ba su da amfani. A ƙarshe, bayan an shafa festisaita, yana da matuƙar mahimmanci a kula da lokacin da za a ci amfani gona. Wasu festisaits suna buƙatan lokaci kafin a ci shukar da aka shafa. Domin haƙa, yana da kyau a bi umurnin da aka bayar akan kwantena ko kuma shedar da ke tare da sinadarin. Wannan yana tayammu wajen tabbatar da cewa yana da lafiya ga masu amfani da shi.

Aje amfanin gona bayan girɓi yana da matuƙar muhimmanci, musamman idan za a tara su zuwa kasuwanni masu nisa. Akwai matakai da za a bi da dama don tabbatar da cewa amfanin gona su na cikin ƙoshin lafiya har zuwa lokacin da za a siyar dasu. Da farko yana da kyau a tabbatar da cewa an aje amfanin gona a wuri mai kyau wanda bashi da zafi ko danshi mai yawa, mai sanyi da bushewa yana taimakawa wajen rage gurɓacewa da kuma tabbatar da cewa amfanin gona suna da tsawon rai. Bayan haka yana da kyau a raba amfanin gona zuwa ga nau’ikansu. Misali kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa suna bukatar ajiya dabam dabam saboda yana yin su na gurɓacewa. Haka nan kafin a tura amfanin gona yana da kyau a tabbatar da cewa sun kasance cikin yana yi mai kyau, a lokacin da za a shiryasu don jigila, yana da kyau ayi amfani da kayan shiryawa da suka dace. Hamar jakunkuna masu kyau don kare su daga lalacewa. A ƙarshe lokacin da aka tura amfanin gona zuwa kasuwannin masu nisa yana da kyau a kula da lokacin da za a yi gijilarsu, don jigila a lokacin da ya dace, kamar lokacin da ba a yi ruwan sama ko zafi mai yawa ba yana taimakawa wajen tabbatar da cewa amfanin gona sun isa cikin ƙoshin lafiya, wannan yana da mahimmanci don tabbatar da cewa an samu riba mai kyau daga sayar da amfanin gona.

Ajiye kayayyaki da ingantci na da matuƙar mahimmanci a cikin kowanne tsarin kasuwanci, musamman ma a fannin noma da cinikayya. Akwai matakai da dama da za a bi don tabbatar da cewa kayayƙi suna cikin ƙoshin-lafiya da ingantci yayin ajiye su. Da farko, yana da kyau a zaɓi gurin ajiya mai kyau don ajiye kayayyaki. Gurin ajiya ya kamata a ce ya zama gurin mai sanyi, bushe, da kuma kariya daga hasken rana kai tsaye. Bayan haƙa, yana da mahimmanci raba kayayƙi bisa ga nau’ikan su. Misali, kayan lambu da ’ya’yan itace suna buƙatan ajiya daban-daban saboda yanayinsu. A ƙarshe, ana son a yi amfani da tsarin juyin kaya don tabbatar da cewa kayayƙi suna ajiye su a cikin tsari mai kyau. Wannan yana nufin cewa duk kayayƙin da aka ajiye suna da bayanai mai kyau da suka shafi lokacin da aka ajiye su, inda aka ajiye su, da kuma lokacin da za a fitar da su. Wannan tsarin yana tayammu wajen rage asaran kayayyki da kuma tabbatar da cewa yana isa kasuwa cikin ingantci.

Tsarin sarafa kayan abinci na da matuƙar muhimci wajen tabattar da ingancin sanfari, da kuma tsawon lokacin da zai iya kasancewa mai amfani. A wannan tsarin akwai matakai da dama da ake bi daga lokacin da aka samo kayan abinci har zuwa lokacin da aka kammala sarafawa. Na farko, ana farawa da tsaftace kayan abinci wannan mataki yana da matuƙar muhimci, don cire duk wani datti, ƙura, ko kuma wasu kayan da ba su dace ba. Bayan haka, ana yanke kayan abinci idan ya cancanta domin samun sauƙin sarafawa. bayan haka, ana ci gaba da mataki na dafawa, ko kuma zafi-zafi, ko zafafa kayan abinci. wannan yana taimakawa wajen kashe ƙwayoyin cuta da ke cikin kayan abinci, wanda ke tabattar da cewa suna cikin lafiya da ta dace. a ƙarshe, bayan an kammala duk matakan sarafawa, ana saya kayan abinci a cikin ƙwantena masu ƙyau da su kama dace, a ajiyarsu. Wannan yana taimakawa wajen kare kayan abinci daga gurbacewa, da kuma tabattar da cewa suna cikin yanayi mai ƙyau har zuwa lokacin da za a sayar da su, ko kuma a ci su. tsarin sarafa kayan abinci yana da matuƙar tasiri wajen inganta lafiyar jama’a, da kuma tabattar da cewa suna samun inganttacen abinci.

hawan ƙasa ya na da matuƙar muhimmanci a cikin aikin noma saboda yana shafan ingancin amfanin gona da kuma yawan kayan da za a samu hawan ƙasa wanda aka sani a turance wanda ake ce ma tealing yana nufin aikin da ake yi na huɗa ko kuma jujjuya ƙasa domin ta za ma mai laushi da kuma shiryawa don shuka wannan aiki yana da matakai da dama da suka haɗa da na farko kafin a fara hawan ƙasa yana da kyau a tabbatar da cewa ƙasar yana da kyau kuma ba ta da datti ko kuma shuke shuke marasa amfani bayan an huda ƙasar ana jujjuya ta da kyau wannan yana taimakawa wajan rarraba ƙasar da kuma samun iskan da ruwa a cikin ƙasa hakan nan jujjuya ƙasa na taimakawa wajan cire ƙwayoyin cuta da ke cikin ƙasar da kuma tabbatar da cewa ƙasar ta na da lafiya don shuka a ƙarshe bayan an kammala aikin hawan ƙasa yana da kyau a yi amfa; ni da taki domin ƙara wa ƙasar ƙarfi taki yana taimakawa wajan samar da sinadarai da ake buƙata ga shuke shuken da za a shuka a taƙaice hawan ƙasa wani muhimmin tsari ne a cikin aikin noma wanda ke shafar ingancin amfani da gona da kuma yawan kayan da za a samu wannan aikin yana buƙatan kulawa da tsari don tabbatar da cewa ƙasar tana cikin yanayi mai kyau don shuka

Tafiyar da kayayyakin gona yana da mahimmanci a cikin tsarin noma da kasuwanci. Wannan yana nufin hanyoyin da aka bi don kai kayayyakin gona daga inda aka noma zuwa inda za a siyar ko za ai amfani da su. Musaman a yankunan karkara, akwai hanyoyi da dama da ake bi wurin jigilan kayayyakin gona kuma wannan yana da tasiri sosai ga tattalin arziƙin ƙasa da rayuwan manoma. Hanyoyi da dama wanda ake amfani da su wurin jigilan kayayyakin gona shi ne na farko, kaman haka: Hanyoyin keke wasu lokoci ana amfani da kekuna don jigilan kayayyakin gona, musaman a ƙananan al'ummomi. Ana amfani da motoci, ana amfani da jiragen ruwa Ana buɗe hanyoyin keke na daji a wasu lokota, manoma na iya amfani da hanyoyin daji ko hanyoyin da ba su da kyau don kai su zuwa kasuwa. Wannan na iya zamana da wahala, amma yana da mahimmanci a cikin al'ummomi da ke da ƙarancin hanya don saurin sufari. Mahimmancin jigilan kayayyakin gona yana da yawa wannan yana taimakawa wurin tabbatar da cewa kayayyakin suna isa ga masu saye cikin lokaci da inganci. A ƙarshe, inganta hanyoyin jigilan kayayyakin gona na iya taimakawa wurin rage asaran kayayyaki, bunƙasa kasuwanci, da kuma inganta rayuwan manoma da al'ummomin da suke rayuwa a cikinsu.

’Ya’yan itace marasa girma suna da wasu halaye da suka banbanta da waɗanda suka riga suka da girma ko suka nuna. A Lokacin da ’ya’yan itace suka kasance marasa girma, suna da launin kore ko kuma launin fata mai haske, wanda ke nuna cewa ba su kai matakin da za a iya cin su ba. A wannan mataki, ’ya’yan itace suna da ɗanɗano mai tsami ko kuma mai ɗan kamshi, wanda ba ya zama mai kyau a yawancin mutane. Duk da haika, suna da wasu fa’idoji mai yawa. Misali, ’ya’yan itace marasa girma suna da ƙarancin sukari, wanda ke sa su su zama zaɓi mai kyau ga waɗanda ke son rage cin sukari a abincin su. ga wasu al’adu, ana amfani da ’ya’yan itace marasa girma a cikin girke-girke na musamman. Misali, a wasu yankunan, ana yawan dafa su tare da kayan miya, ko kuma a yi amfani da su a matsayin kayan haɗi a cikin salati. Duk da haka, yana da kyau a lura cewa ’ya’yan itace marasa girma suna son buƙatan kulawa ta musamman a lokacin adana su, domin suna iya lalacewa cikin sauri. Saboda haka, yana da kyau a adana su a gurin mai sanyi da kuma mai iska, don zai tayammu wajen ganin cewa suna cikin yanayi mai kyau har zuwa lokacin da za a iya amfani da su.

Dafa dankalin turawa busasshiyar hanya ne daga cikin hanyoyin da mata a Afirka ke amfani da shi wajen sarrafa shi. Wannan hanya ta zama sananniya a yawancin al; umma, musamman ma a yankunan da ake da ƙarancin ruwa ko kuma inda ba a samun sababbin kayan lambu a kowanne lokaci Lokacin da mata suka yi niyyar dafawa suna iya soyawa ko kuma dafa dankalin turawa tare da kayan yaji, kamar su; albasa, tattasai da kuma kayan lambu. Wannan yana ba da ɗanɗano mai ƙyau da kuma inganta abinci, saboda ana iya ƙara kayan gina jiki daga kayan lambu da aka yi amfani da su